Kufundiwa kwengana kunodetsera yaampho kuvana vadodori kuti vakone kuziya ramamgwana nezvaaitwa chinyakare ngvasharuka vedu uyezve netsika dazkanaka veikhopera kuti idzi dzakanaka idzi dakashata ngatidzisiye ngekuti kunyange njere dzemene dzinobetserazve mushure mekunga wateerera ngano.

Kunewo zvikora zvinofundwa ngevantu vanorarama ngeurema vachitofundiswa ngevantu akazvifundira kuti vanenge vachifanira kuziye zvido nekushanda nawo kuti vanoshanda navo sei. Ngatiendeswo vana vedu kuzvikoro zvinoenderana neurema hwavo, tisangovaise pasingafaniri kuti avazofundi zvakanaka.

Vana vadodori vanodakarira kupuwawo nguva yekutamba vachifundiswa ngevasharukwa. Umweni mwana chanenge afunda hakanganwi unonge echirangarira dzamara mundaramo yake ngatikurudzire vana vedu kungave mukutamba kuti vatambewo vechipanana mazano akanaka. Vakuru vanenge varipo vechiva fundisawo zvinode kufundiswa.

Kuti vana vadoodori vakone muzvikoro vanokurudzirwa kunge vaine zvombo zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa pakufunda kwavo. Kungave pakuerenga, vanenge vachipuwa magwedere akasiyana-siyana kuti vakone kumaerenga vozooneke kuti zvirikubuda here. Uyezve vanozi vanofunda nekutamba, ndoomutemo wavo.

Kufundise ana adori dori, kwakawoma hama dzangu, kunode mwoyo wakarebesesa ngekuti paunohamba paneumwe-ngeumwe uchimufundisa wechimubhuyira kuti apa unobata wakadai bhuku, apa unobata wakadai chinyoreso unenge wabva kure tuu! uchiita izvozvo kuti vana vazove vana vane ramagwana rakajeka. Zvinotode mwoyo wakareba basa rekufundisa iri.

Vana vadoko vanokurudzirwa kuti vatambe vari pamwe nevasharuka vachioneka kuti vari kutamba nemwazvo ere uye vachidzidziswa unhu hwakanaka apo vanenge vachikura mune zvakanaka ngekuti vanokasira kuzoreketa nekufungawo pachavo. Zvinokurudzirwa zvakanyanya kunyange ngehurumende.

Vantu vazhinji vanokwanisa kutenga midziyo yekungwaririra mvura, vanorarame zvakanaka. Zvikuru sei migodhi ikange yafa kana pari nepari zvingave zvinyuka zvikange zvaoma ,nokuti vanenge vayine midziyo yavo yakakura yavanongwaririra mvura .Yekuti vanotora nguva vechishandisa vechiyemerawo kugadzirwa kwazvo zvinenge zvafa.

Vana vechikora nguva yenozi yekumbozorora vechomborya zvavanenge vabva nazvo kanyi vanoidakarira yamho ngekuti vanenge vachisangana neshamwari dzavo dzinenge dzichifundawo mumakirasi amweni uyezge nekuzvienderawo kuzvimbusi zvisina kukumbira veimbosukawo zvemundani mwavo zvinenge zvakuvashatira

Ngatinasirirewo vana vedu mabhora ekuti vatambe zvinoite kuti vakure vari vana vakagwinya vane mwiri isina zvipomerwa izvi azvimbonesi zvinongode kuziya neku batikire vana vako nekuti kungonongere mapepa anenge akati chakata votochenese nharaunda votoma putira putira mune zvakanaka wo pomba pomba zvatohamba

Mazuva ano vana vadodori vakudakarira kufunda vechiona zviro vechizvifundisa zvisina zhowe zhowe vechizvidetsera vakaningira. Mishini yogadzirwa mazuva ano yakurerusa zviro ngekuti kana weikona kuerenga unenge weitobhirwa kuti weibva ofane kuchienda apa weienda apa unenge uchibve apa zvinodetsera yambo.

Mwana une untu hwakanaka unotomuona eibve pashi mukukura kwake kuti mwana uyu ramangwana rake rinode kudakadza rine huntu hwakanaka ngekuti anyari mapfekero emene anokombidze zvakawanda pamwana mudoko. Ukaone mwana echipururudze bhurukwa asingakoni kuriise pandau zvinobhuye kuti mwanawo uwowo idambudziko. Mwana ngaafaseye hembe echihamba.

Mbatso inobikirwe chingwa inofanirwe kunge inemaburi akawanda yambo ekuti chiushi chikwanise kubuda zvakanaka uyezve vanenge varimukati vasange vechitambudzika ngekufema ngekuti munenge mwazare chiushi , asi ikange ine maburi akawanda zvinoite kuti vantu vafemewo mweya kwawo nekuti unenge weitenderera munyowani umweni weibuda.

Kufundwa kwezvibaro kuvana vadoodori kwakakosha yambo, asi kuti vana ava kuti vanzwisise vanode kupuwe angawe mapuwe akawanda ekuti vakwanise kushanda nawo kusanganisa kubvisa kunyari kupungura zvinovabetsera yambo kana zvingari zvitanda zvakarongwe zvakaenzana zvosungirwa pamwe zvinovabetsera.

Vana vadodori kuti vanokwanisa kuverenga vanofanira kunge vakona kuverenga mavara anotangira pane vara rekutanga kusvika rekupedzisira vechidzidziswa ngevafundisi vavo kuti vara iri rinozwi anani izvi zvinodetsera yamho kuti vana avazoneseki kubata zveshe zvavanenge vafundiswa.

Inini ndichiri kuchikora ndaitambudzika yaamho ngezvibalo kuneseka kwekuti ndaiti ndichazozvipasawo ere. asi ngekushingirira ngekuziye zvezvinoda kuti zvinode kuti watochifunda apapo woramba wechichiita wechichiita zvigare munxondo. Aaa ndakaona ndeihuruka panyaya yazvibalo izvo.

Muzvikora zvakahlamburika mazuwa ano zvaakushandisa inozwi purojekita kufundisa ndiyo zvichindobuda mumichini yechizvinozvino azvichaiti zvekunyora pamadziro zvetinoita isusu zvikora zvakatambudzika zvanoshooreka izvo zvinooneka zvichipedze nguwa maningi.

Mazuwa anaa ukaona hako mwana wako kuti zvekufunda funda mabhuku zvinonesa, unokwanisa kumuendesa kuzvikora zvemaoko , otondofundira kungaa kutsetsa , kungaa kubika, kungaa kupishe simbi unorarame ndaramo yakanaka, yekuti unozotooneka eiyemurwa ngevayani vaishingirira nekufunda mabhuku.

Munyika mwedu mweZimbabwe tine zuwa retinokoshesa retinosima miti rinotoziikanwa ngehurumende, zuwa rekutanga remwedzi waZvita rega rega tinoriziya riri zuwa rekusima miti. Saka munyika mwedu tinokoshesa yaamho zuwa iroro rine zvarakanakira kuita kuti tirambe tichifema mweya mutsva.

Hupenyu hwedu hwachinja ngekuti takakura techigara muzvitumba asi ndaramo yetorarama zvinezvi takukwanisawo kuaka mhatso yekuti wega wakaitarisa unoti iri munharaunda yangu ere kana kuti irikunze kwenyika. Izvi zvinokurudzirwa kuti tinenge tichiita upenyu hwakatakazeka.

Vakuru vezveutano vanokurudzirwa yaamho kuti vanase kuongorora vasati vadetsera vantu vanenge veirwadziwa ngekuti pamwe pacho vanozofundira ngemurwere izvo zvinozokonzeresa mashoko akawandisisa kwozwi akarapwa ngemuntu waifundira saka azofa. Saka ngatiedze kuningira kuti havafundiri ngevantu ere.

Zvikora zvakarongeka zvinenge zvechitoti mwana egaega unofunda akagare pachihlayo chake nepaanonyorera echinyora ega echizvifundira pasina kumbobvunze umweni zvaanenge afundiswa ngemudzidzisi wake ndizvona izvozvo zvaanenge echishandisa ruziwo rwakhona pasina kumbokopesana kopesana nevantani izvi zvinooneke kuti muntu unoziya.

Danho repadera dera rekufunda rinode kuti munhu atoteramira aise pfungwa dzake pazvifundo zvake. Izvi zvakakosha kuti tikurudzire vana vedu vachiri kuende kuchikora kuti ngavazviitewo..

Mundaramwo mwedu tinokurudzirwa kuita mabasa emaoko anosanganisira kupishira simbi ,dzeigobeswa gobeswa kuti dzishande pakasiyana -siyana izvi zvinoita kuti ndaramo yedu iende ireruke.

Kune vantu vakatobarwa vaine zvipo zvavo zvekutobva nazvo mundani ,zvinozi hai tinobarwa takafumbata zvipo zvedu zvakasiyanasiyana ngekuti unoone muntu echikwanisa kudhirowa zvawakaita asina chaanosiya wotame kuti wazvionere kuri wakazvifundirepi asi kuti ndizvo zvipo zviya zvatinenge takafumbata munyara pakubarwa.

Mwazuwano mishando ayichaketi kuti uyu indombi yere kana kuti ijaha yakundoitwa ngemuntu weshe weshe, kunyange iri mishando inoshandiswa zvombo zvinorema chaako ngechekuti iwewe unenge wazviithira yere kushandawo ngevamweni ngekuti wazvida yere. Saka atifanirwi kuketa mishando tinofanirwaa kupinda mweshe mweshe ndiko kuti tigoramba tichirerukirwa.

Hwana hudodori hunofunda hweganyamatope hwakukwanise kupuwawo zvigaro zvahwo zvinoenderana nezera, kuti huoneke hweifunda hwakagara apapo. Kunyari nguva yahwo yekurya yakwana, hunenge hweirya hweiise chikafu chahwo patebhurapo, hweirye mune zvakanaka, hweipanana, husinganyimani. Ah zviro izvi zvakanaka yaamho.

Pashi panapa apana chisingararamisi kana wechichikona. Tinokurudzirwa kukona zvakawanda wanda zvinosanganisira kubika, kuaka, kupishira simbi, nekuruka musoro kwemene kwakakosha yaamho. Mazuwa anaa vamweni vekuendesa vana vavo kuzvikora kubudikidza ngekubika makeke izvo zvinovadakadzisa muzuva ravo rekubarwa.

Mazuwanaya vanozvibhuya vanoti ndaramo yekukone kutokonya tokonya yakakosha ngekuti kwakundoshande michini yakasiyana siyana mukupona kwedu uyezve mishando imweni inotode vantu vaneruzivo rwekutokonyarwo. Unokone kureketa nevantu varikubanze kwenyika iwew uri munyika imweni, wechitopedzerana navo ngenda yekukona kutokonya ukoko.

Kune vantu vane masoro akapinza vanokone kugadzira michini iyo yatinozotokaruka kuti yakagadzirwe nevantu vanopona kurarama kudai ndisu ere asi unotoone kuti njere dzavo dzinenge dzakapinza zvakadarikidza. Ava vantu ava vanofana kuramba veindocherechedzwa nekuti vanosimudzire nyika zvakanyanyisa yaambo.

Basa reudhokodheya rinongodiwa neazhinji .Zvekuru sei vanenge vakukwanisa zviro zvacho zviriyo ,vakabude zvakanaka muzvidzidzo zvavo .Vanototi tinode kuite madhokodheya ngokuti basa racho rinongoyemurika zvarinenge richiitwa ,nemare dzavanenge veizopuwa mushure mekunge mwedzi wavo wapera .Zvinenge zviri zviro zvirinane yaambo.

Kurwa kwemene kunoraramisa muntu kana akangwarira, ngekuti kune dzimweni ndau kunotoendwa koorwisana nevanhani muchitohora zvekuti munokwanisa kutopona nemhuri ngekushandisa nhengo dzako ngenjira kwadzo. Mitezo iyi inoshanda zvakasiyana-siyana, vamwe varikupona ngekurumba kwemene.

Pari nepari pane mutungamiri wapo. Hapana pasina mukuru. Pangave pamushando, mungave muchikora, mungave mukirasi mwemene pangave pamuzi pane unozi munhu muzana tinodaro ngekuti muzi ukatama muridzi kana kuti munhu muzana azvingaendi mberi azvinga tombodakadzi hapana chinobuda.

Mishando ye maoko yaku batsira zvakanyanya kuti nyika yedu isumukire vana vazhinji vari kufunda ku makoreji vari kunyanya kutoda kufunda mabasa emaoko kuti vazondo ona zvekuita mukupona neku raramisa mhuri dzavo.

Kufunda kwechizvino zvino kwasiyana nekwechinyakare nekuti taakufunda tichi kombedzwa zvakasiyana siyana zvetinofunda ndizvo takagara kuretu nekuretu ,umwe unenge echizviwonera echizvifungira muwono wake izvi zvinobatsira kuti kudzidza kwacho kureruke.

Ukange uri mwana unodakarire kuerenga kashomani kuzooneka uchizi wafoira. Kazhinji kacho muzvidzidzo zvaunenge uchiita. Tinofanirwa kukurudzira vana vedu kuti vapote vachienda mundau dzekuerengera vachikumbirana mabhuku akasiyana siyana vechifunda nekufundiswa zvasingazii ngevanenge varimwo.

Kusimwa kwemaruwa kwakakosha yaambho ngekuti kunobatsira kuti ndau dzinge dziri ndau dzakanaka uyezve zvinoita kuti vanthu vanokwanisa kubvawo kundau dzavo vechiuya vechida kutorwa mapikichanekuti vanenge vechiona kuti pqnonuda zvakanaka, wanyarariendesa pikich rachona kuhama neshamwari rinenge reiyemurika.

Mudhibano uriyo mazuwa ano zvikuru unouya weidaidzirwa ngevekuuya vanenge vechinyanye kubatikira majaha mazera madodori vechide kuvakurudzire kuti vasiyane nezvemutoriro nekuti zvinoshaishe ndaramo yavo ukaone unokupanga kubhuye kuti unokuda dai takone kuzviteedza ngekuti mitoriro haina ndaramo.

Kupfeka kwengubo dzakafanana ku zvikora kunobetsera yaamho kuti tisaone kutambudzika kwevamweni umweni anenge anenhamo yake yakadarikidza asi aizooneki ngekuti vanenge veindofunda zvakafanana vasingapaurwi kuti uyu unoona kana kuti uyu haaoni uyezve zvino batsirra yamho kuti kunyari kuoma kwehupenyu........

Kufundirwa kwemabasa emaoko kwaenderera zvakanyanya munyika mwedu ngekuti vantu vazhinji vakutopona ndizvo uye vakutoona mabasa kunyika dzekunze vachiita mabasa emaoko akasiyana siyana. Vachitokurudzirwa kuti vatorewo vamweni vantu vavanoziva vanenge vane ruzivo rwemabasa iwayo. Tino zvikurudzira..

Kana urimuntu unokone mitambo yakasiyanasiyana ingave nhabvu, unooneka wechingwarire mhuri yako yeipona zvinoto yemurwa ngevanhani vanenge vakato funde mabhuku, ayisi nyaya yekufunde mabhuku yega inoponesa asi chipo chako ukakone kuchishandisa ngenjira kwayo unoneka urimuunhu unoerengwa pane amweni anhu ngatikoshese zvipo zvedu zvatakapuwa ndiMarure.

Vana vazhinji vanofunda mazuwa ano unozwa veibhuya ngechiro chinozwi chibaro. Zvibaro zvinonesa yaampho zvibaro. Unotozwa mwana achinyari kupuraimari echichema -chema yaampho ngekufunde zvibaro. kubeni peshe peshe pane basa riri ngeriri reunoda unotokurudzirwe kunga wakapasa zvibaro. Saka ngatisatoneseka ndizvo.

Kune ashandiwo emumphatso yemabhuku aunakwaunofanirwa kuenda. Unenge weitofanirwa kuramba wakagaremwo weimirira neuya uchade mabhuku ekuerenga . Zvakandoomawo weigara wakandoningirira njira kuti dai panewauyawo kotora mabhuku. Ngativakurudzire vana vedu kuita zvekuerenga mabhuku zvinoita kuti njere dzirodzeke.

Kuvawo uri muntu une shamwari yekutamba nayo, kana kubhuya nayo maringe nehupenyu hwako neutano hwako, kana magariro kwakakosha ngekuti pamweni unenge uri mudambudziko usina wekubhuira ,asi ukangewo une weunotiwo uyo ngewangu unokwanisawo kumubhuira okupawo mazano wobatsirika , wongwaririka pane zveshe

Kazhinji kazhinji muntu wechinge agadzire muhlizi wake zvakanaka apedza kuugadzira kudaro chaanozondofunga chihambiso chekuti ahambewo akagara izvi zvinokombidzawo kuti pane zvaari kuita mukubata kwaanenge achiita mare. Tinokurudzirwa yaampho kuti tanazvo tikone kuhamba zvakanaka mumugwagwa nekuti mazuwano kupona kwacho kwonesa amanjodzi ega ega.

Zvakakosha yaamho kuterera panofundiswa vana veamweni ngekuti hai ukaonekwa uri muntu unoterera ndaramo yako inenge ichizohambe zvakati twasa. Hauzoonekwi uine chakashoreka ngekuti unenge veitedzera zveunofundiswa ngeavo vanenge vakazvifundira ngative nenguva yekuterera tichizamazve kuita zvatinodzidziswa.

Vantukadzi vakutamba bhora zvakadarikidza kutopinda vanturume ngekuti mazuwa anaa zvavakudakarira vantukadzi ndizvon zvimwezvo zvinodakarirawo vanturume. Kwakutokwikwidzana zvekuti pamwe pacho vanturume vanotokundwa pamitambo saka ngatisashoorana tichiti iyi mitambo ngeyevarume kana kuti ngeyevakadzi akuna mitambo ine mazita.

Kungovharwa kwezvikora kudai ngatikurudzire vana vedu vapotewo veihambira mbatso dzinongwarira mabhuku. Izvi zvinoadetsera yaambo kuvandudza njere dzavo uyezve kugadzira nyaya mushure mekunge vaona mumabhuku pamweni amweni anenge ane zvimupikicha. Saka ngatibatsirane nevana vedu kugadzira ramangwani ravo.

Mbatso dzeku ngwaririrwa kwe mabhuku dzawanda mu nyika mwedu zvekuti vaya vana vanode zveku erenga vanoramba vari mberi zvikuru sei pa njere dzavo nekuti vanenge vechi chinjanisa mabhuku vechiti vakapuwa iri nyamashi mangwani opuwe iri saka tino kurudzire vana vedu kuti vapote vechi ende ko erenga ku ndau dzaka daro.

Kufundwa kwedando yepamusoro kwava kukosheswa munyika mwedu unoona vafundisi havachauyi veizvihambira vava kuto shandisawo movha dzawo kuuya kumushando uye vamweni vana nezvikwanisiro zvavo vanoto zvihambisa nemuchovha dzavo dzavanenge vakatotengerwawo nevabareki vavo izvi zvinodadisa.

Ku sima sima kwe maruva mundau dzaka siyana kwakando kwaka kosha kuno nakise ndau izvi tino fanira kuramba tei zviita dzingave miti dzino batsira kuti tioneke tichi feme mweya kwawo uye mweya mutsva nguva nge nguva pane kuti yakando mere kudhaya yo ndiyo iyoyo ngati rambe techi zame kusime miti inyowani.

Dzimweni mbatso dziri munyika mwedu unofunga kuti warashika kana kuti waende munyika yekubanze kwenyika, ngekuti vantu ari kuite zviro zvawo zvakanyanya kuake mizi dzawo zvekuti wega unoti, vanhu vari kuone kuri mare? Asi ngekuti munhu wade chaada unoshingirira anyambobate kadoko unoona uyo wohamba nemuchovha wake wotoona uyo aah wazi wa...

Kusima maruwa akasiyana siyana kwakakosha yambo kunoite kuti zvikora zvedu zviningirike uyezve nevauyi vanodarika ngenjira vanotodakarira kutorerwapowo mifodho vachitotumira kuhama neshamwari kuti honaiwo zviri kundau dzakatirimuka dzamungadai musingaziyi.

Kufunda kwakakosha zvikuru ngekuti unenge wechisangana neshamwari dzakasiyana siyana muchifundisana zvakasiyana siyana dzingave nzira dzekupona ndidzo mune ramangwana angave magariro nevamweni akanaka neakashata unotofunda zvakasiyana zvakanaka mundaramo.

Kubhadharwa kwemari muzvikoro kuribatsira yamho kuti zvikoro zvisimukire nenzira dzakasiyana siyana zvimweni zvikora zvirikukwanisa kutenga zvifambiso zvekuti kana vakuenda kumitambo yakasiyana siyana vanokwanisa kunge vaine chinofambisa uye zvinovarerukira kuti vanenge vongotemga mafuta kuti zvihambe zvega.

Kufunda kwemazuva ano kwavanyorenyore, zvifundo zvacho zvinobva mundau dzakasiyana-siyana zvechitotama unozvierenga kana uri muntu unoda kuerenga unooneka weibudirira muzvidzidzo zvake ngekuti zvierengwa zvacho zvinenge zviripo uye nekushansiswa kwemumhepo hunenge huripo.

Kufunda kwedanho repamusoro mazuva ano kwakunyanya kuitwa ngekuti vantu vamweni vanenge vachiti totombokura tiriyo nyangwe hazvo mishando yeizonesa tapedze kufunda, Asi umweni unenge eiitire kuti dai unozowanawo unomutora kumuite mudzimai wamangwani kana kuonawo unozoite baba vemangwana vari kuzvikorayo.

Mhemberero yerusunguko rweyenyika yakaitwa ngemwazvo vantu vechiteera zvaibhuyiwa ngevasharuka uyezve vakagarisika mundau yakanaka isina zvinobayabaya, izvi zvakaite kuti vantu vazwisise mamiriro enyika yavo nemasunungukire eyakaita, muntu wega wega waipiwe mvura yekuzomwiramwira kuitire utano hwake.

Kune ndau dzakagadzirwe zvakanaka zvekuti wagumepo ,unoti ndiri ndau unosvikwawo ndini ere kana kuti ndeye antu eganda risingazi kudai ngerangu , ngatizame kugadzirise ndau dzatinogara zvinyari zviakwa zvatinoshandisa ngatizamewo kuzvinasira kuti zviyevo zvirizviakwa zvinoemurika inyari photo ikatorwa inoonekerwo yosvika kuretu.

Mudhuri inovakirwa mudenga denga inemunakire wayo kunyanya maningi kundau yakati taraukirei yeku thawundi ngekuti kunenge kuri kundau kwakanyarara kusina musindo uye vanhu vanonyabvawo kubanze kwenyika vechiuya kunoona vonona kuti ndau dzakaningirikika uye vanenge vaineumwe muwono wezvirikuitika

Zvikora zvizhinji zvave nemichovha yazvo inoshandiswa ngevakuru vezvikora uye vafundisi vepazvikora apapo vanenge vatorine michovha yakaemera ivona varidzi vayo kuitira kuti pavenenge vachidiwa vahambe nyore uyezve zvinokasira kubate nguwa pane zvinode kurumbirire nguwa.

Mazuwa etiri anaa kufunda hakuna zera Kwai hai washaruka azvinei izvozvo. Chinongodiwa kuda kwako iwewe nekuti mare unayo ere yekuenda kuchikora ngekuti kufunda kunozi akuperi. Vana vadodori vanozvinyepera vechiti Kwai aaaah nhingi wamusharuka azvina ndaa, chakakosha ngechekuti wazvida ere nekuti uri Kufundira zvei. Ngatikoshese fundo

Kune kumweni kurya kwekuti ukaona zviri mundiro unonzwa moyo kuita chidokwadokwa kuti dai ndambozviraira asi wazozvinzwa mukanwa unotoona kuti zviro zvino zvakati tonhoo hazvina kwazvonobva nekwazvinoenda saka ngatisaemura zviro zvatinoona tisingazivi kuti zviro zvakaita muhlobonyi ngatigitsikane nezvatinazvo nguwa zhinji zvakatolosha izvozvo.

Mwetinovhakacha tichinge taende kundau yatisingaziyi ngatisaamba ngekundopekopeya techindopinda pari ngepari tisina kubvunza kuti panoitwa ngezvei panozwi painyi asi teikone kuerenga tikaerenga tikazvizwisisa tinokwanisa hedu kuenda asi pamweni kana mwakaita mushango munokwanise kunge muchingwarirwe mhuka dzinouraya kana kukuwadza.

Wakagara pandau imwe hauzomboziiwo kuti kune ndau dzakaakwa zvakanaka. Zvinokurudzirwa yaamho kuti kana uine hama neshamwari dzirimwo munzvimbo dzakataranuka dzinewo mukana wekuti ugumewowoyo zvakakosha yaamho kuti ugume uchiona maakirwe apakaitwa midhuri yacho marebere ayakaita dzimwe dzenguwa kuchikoroyo munenge makambozvifunda wozochiona.

Kudzivirira hutano hwedu zvakakosha kuti tinge tichishandisa zvihlayo zvakasiyana-siyana, zvinobva zera utenda. Apo patinonga tichimbata zvakasiyana-siyana, uyezve tinofanirwa kunge tine hembe dzatinopfeka dzinoenderana nemishando yatinoita. Kuitira kuti zvatinobata zvisatapukira muutano hwedu.

Ukaenda kunzvimbo yeusingaziyi, yeusingazikanwi, usikakoni kufunda zvakanyorwa unorashika uye hauziyi pekunanga nepasiri pekunanga. Saka tinokurudzirwa kuti tiendese vana kuzvikora vechifunda kufundira zvakanyorwa pangawe pari nepari, zvinovabatsira mune ramangwana ravo.

Vantu vazhinji vanodakarira kupedza nguva yavo vachivaraidza, vachiona zvakaita sebhora, izvi zvinovabatsira kuti vasazove nepfungwa yekumwa mitoriro nekuita umbavha mabasa akashata akawanda Wanda tinozvikurudzira munyika yedu yeZimbambwe kuti dai zvaramba zvakadaro.